Okukala wu na oshendja oshinima oshiwanawa unene. Ngele owu na iimaliwa yethele oto vulu okukala wa hala okupewa oshendja yomilongontano dhi li mbali, oshoka etata lyethele omilongontano. Naandjono otashi vulika yi kale oshendja ombwaanawa.

Moositola odhindji ohamu kala mwa pakela unene. Kehe pehala opwa thinana owala. Shampa wa yi po wa pumbwa sha owu na okuhadha lela sigo wa yi kohi yiinima, opo wu mone ompumbwe yoye ndjoka wa pumbwa. Thimbo limwe ohamu kala mu na uundjato, ohamu kala mu na omagadhi, ohamu kala mu na iikutu noongaku dha yoolokathana. Aantu oyendji ohaya kala ye li moositola moka, taya futu iinima yawo.

Olwaala lwoshingoli olwo oluwanawa unene noluholike unene unene tuu ngele mwa gwedhwa olwaala oluluudhe. Aantu ohaya longitha iitenda yoshingoli okuninga uutaafula

Aantu yamwe Kayehole oku pungula iimaliwa yawo koombaanga, ohayeyi yalula nawa itaye yi yoolola kehe mbyoka ya faathana tayi kala yi ilile. oha yeyi manga muupandi nomuntu mpoka eyi pungula okushi kutya kehe okapandi okena iimaliwa yomwaalu guni.

Ngele owa hala okukwatela po iimaliwa yoye nawa, oshinima wa pumbwa okukala wa ninga, tameka paife. Uuyelele wa gwedhwa po otowu adha kongodhi yonomola 061 2992222. Ano shika otashi ku kwathele opo wu uve uuyelele owundji nkene wu na okukaleka po iimaliwa yoye kombaanga ndjoka, mbyoka inoo hala okulongitha paife.

Omatungo gamwe ohaga kala ga tungwa ge na pombanda nopevi. Oositola dhimwe ohadhi kala dhi li pevi nadhimwe ohadhi kala dhi li pombanda. Aantu ohaya ende taya kongo oompumbwe dhawo taya ziilile pombanda nenge pevi yu uka mpoka ya hala.

Momahala gamwe ohamu kala mwa tungwa nawa, ohamu kala wo moopala. Aantu ohaya tula mo iitaafula ya kundukidhwa kiipundi, thimbo limwe poshitaafula mpoka opo hapu lilwa kaanegumbo nenge kaayenda yontumba taye ya oku talela po.

Omatyofa oga simana unene, oshoka momahala gamwe gokulila omo haga kala, opo aatalelipo mboka ya hala okukala momahala moka ye ye ya kuutumbe ko. Ohamu kala mu na wo uukuusinga nomuntu oto vulu okuvululukwa nawa nombili.

Aantu oye hole okuyalula iimaliwa yawo. Ohaye yi kuthamo muundjato wawo nenge miiketha moka yili opo ye yi yalule kutya oyi li ingapi. Omuntu kehe ethimbo tayi mo taka konga mo sha oha kala a kwashilipalekwa komwaalu ngoka ena naangoka ta kutha mo.

Omahala gamwe oga nuninwa okukala aantu. Ohapu kala puna uundunda. Opo wu ete omuzile pethimbo puna omutenya. Ohamu kala muna wo iipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaantu. Thimbolimwe aantu ohaya kala ya tala po uumeya. Momeya moka aantu ohaa vulu wo okumbwinda mo.

Mositola dha yoolokathana ohamu kala mwapakelwa iinima oyindji. Aantu oye hole okuya koositola yaka lande oompumbwe dhawo dhayoolokathana. Oompumbwe ndhoka ohadhi kala wo dhili moolaka dhapakela nawa nomuntu otedhi mono nuupu .

Uuyiyogelo wumwe ohawu kala wa tungwa nawa. Ohamu kala mu na omasipili gokwiitalela. Ohapu kala wo pu na uutemba wa tungwa nawa moka omuntu tiiyogele mo koonyala. Ohamu kala mu na okalapi ko kwiitheta koonyala uuna omuntu a mana okulongitha omeya.

Iitaafula niipundi yimwe ohayi kala ya ningwa miipilangi. Iipilangi mbino oya za momiti dha yoolokathana. Iipilangi mbino ngele ya opalekwa, ohayi kala tayi tayima nawa, ya tulwa iitenda ya fikilwa ko. Aantu oko nduno haya kuutumba kiipundi yo taya tenteke iinima yawo piitaafula.

Iimaliwa oyina iilonga oyindji, ohayi longithwa oku futa oosikola dhaanona naaniilonga yamwe ohaya futwa iimaliwa. Aantu oye hole wo oku landa omeya nolusheno, niikulya niimaliwa.

Omalandithilo. Pomalandithilo ohapu kala puna aantu oyendji taya landa notaya kongo iinima yawo . Ohapu kala pena iinima ngaashi oongaku ,omapaya ,uundjato ,oondjato oonene niikutu yilwe ya gwedhwapo. Aantu ohaya kongo shoka ya hala okuzala nenge okukala yena pomahala mpoka. Shino ohashi kala komatala nenge moositola dhimwe dhi ili nodhi ili.

Omatungo gamwe oha ga kala ga fa omagumbo, ashike pugo nani oha pu pangelelwa iinima ya yoolokathana ngaashi oosikopa, iitafula, nenge nomashofa. Aantu oha ye ya pomahala ngoka ta ya kongo oompumbwe dhawo dha yoolokathana dhe dhi fale.

Ombaanga yaVenduka oyi na ethigathano lyoombaanga hoka to vulu okukaleka ko iimaliwa yoye yaadha poodola eyovi. Uuyelele awuhe otawu adhika kombaanga yaVenduka.

Omuntu ngele okuna oshimaliwa oshinene ohashivulika akale ahala iimaliwa ya yoolokathana, shino ohakutiwa oshendja, ohayi nduno kOombaanga nenge kaantu yopopepi opo apewe iimaliwa yashendjuka yithike pomwaalu goshimaliwa shoka ena shili mumwe.

Ombaanga yaVenduka ihayi kala owala momapandaanda nenge toyi longitha kegumbo, ohayi yi wo kiiputudhilo yopombanda. Aanasikola ohaye yi longitha wo kiiputudhilo yawo hoka.

Miilongo niiloongo oha mu kala mu na iimaliwa yomaludhi ga yoolokathana ohayi kala yina omathano taga ulike oondjokonona dhomiilongo moka. Aantu oye hole wo okukala niimaliwa opo ya vule okulanda oompumbwe odhindji.

Oku nana iimaliwa pokaATM kombaanga yaVenduka Tango omuntu oho tula mo okakalata koye to pulwa wu tule mo onomola yoye yomeholamo, opo wu konge ko iimaliwa yoye mbyoka wa hala. Oho kongo ihe iimaliwa mbyoka peshina lyopondje, e toyi kutha mo tayi pitile muumbululu wu li pevi. Osha simana unene, opo wu kale wu na iimaliwa yoye yi li kombaanga.

Moositila odhindji ohamu Kala mu na iinima ya yoolokathana thana ya pakelwa nawa .Ohamu kala woo mu na iipakete ngele omuntu okwa pumbwa sha oha lesha kombanda yoshipakete shontumba opo a tale ngaa ngele shontumba sho a hala osho shi li mepakete moka. Oha kutha po nduno oshipakete she e teke shi futila peshina.

Aakuluntu oyehole okukala Yena iimaliwa yalulwa nawa ,ethimbo limwe oha yeyipe aagundjuka opo ye yi yalule nawa . Ohayi yalulwa opo aantu yakale yeshi kutya oyena iimaliwa yili ingapi moondjato dhawo.

Oolaka dhomoositola ohadhi kala odhindji . Ohadhi kala dha londathana, dhimwe odhili pevi, nadhimwe odhili pombanda nadhimwe odhili pokati. Iinima ohayi pakelwa shiikolela moolaka moka. Yimwe ohayi pakelwa pombanda ngaashi omandini goonamunate noshowoo omapakete gamwe giille nomoongwa wo noshowoo uukende wumwe, niinima yilwe yagwedhwapo.

Momagumbo gopashinanena, ohamu kala mwa tungwa nawa mwo opala. Ohamu kala mu na iitaafula mbyono hayi tulwa omakopi gomeya. Aantu ohaya kuutumba nduno kiipundi e taya nu shoka ya hala okunwa.

Uuna omuntu ahala iimaliwa ye yiye kombaanga eyi na mondjato ye, ohavulu okukeyi fala ko. Ohalongitha okakalata. Omukalo nguka ohagu adhika koombaanga adhihe.

Moostola odhindji ohamu kala muna iinima iiwanawa yaakintu naalumentu. Omukintu ngele okwa hala oku landasha oha yi kuusitola hono noshimaliwa eki ilandele shoka ahala ngashi okandjato, omakende, omapaya nenge omagadhi gokwishasha aye nago kegumbo ye eke galongithe shoka ahala oku ga longitha una ta zipo.

Okundana ombwaanawa kwaamboka yena ombaanga yoFNB noyo ishewe mboka ya kala mo nale otayi ilikolelemo uuwanawa owundji okupitila moongodhi dhawo, otaya kala yanyanyukwa unene ngele wuuvu okundana ombwaanawa okupitila moFNB, ano inda koFNB wiitaleleko ngoye mwene ngoye wuuve uuyelele owundji wuna sha nokundana ndjika ombwaanawa, endelela! Ino lata! Inda manga kuyele.

Iimaliwa oyili paludhi gaali, opuna iimaliwa yomafo po opuna woo iimaliwa iikukutu ayihe ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha yoolokathana, yiikolelela kutya iimaliwa yontumba ingapi noya nuninwa okulanda oshinima nondando yi thike peni.

Aaniilonga yomo FNB nayo woo ohaya gandja oompumbwe dha yoolokathana kaantu unene tuu mba oohepele nenge kayenasha .Ethimbo limwe ohaya kala yena ehangano lyontumba ndono haya ende nalyo tayeli lombwele aantu. Ohaya kala ya landa iinima ya yoolokathana yili muunayilona etaya mangako . Ohaya topolele ihe aantu .

Kapuna oompumbwe ha dhi iiyeta kegumbo, ano aantu oha ya yi koositola yaka konge oompumbwe dhawo. Oha ya ka kongo woo noongangu dha yoolokathana, oha ya yi muusitola owundji woongaku, taya kongomo mo oongaku dhawo. Oha ya kongo oompumbwe dhawo dha yoolokathana ngaashi uulyenge nosho tuu.

Ngele pwa piti ethimbo omuntu inaa tala iimaliwa ye, oheyi kutha mo muupandi, ye teyi yalulula, opo a kale a kwashilipaleka ngele omwaalu ngono a li a yalula nale ogo tuu e na sigo opaife.

Ngele omuntu ha longo oha pewa ondjambi yiimaliwa. Iimaliwa ohashi vulika yi pitile kombaanga ye teyi nana ko, e teyi tula mokandjato ke. Mbyono yi li mokandjato oheyi kutha mo ihe ngele ta landa oompumbwe dhe ndhoka a pumbwa ngaashi iikulya, iizalomwa, okufuta omeya, olusheno, okufuta oosikola niikwawo yilwe. Ethimbo limwe ohayi kala tayi yalulilwa piitaafula nenge palwe mpoka ta vulu okuyalulilwa.

Moseti ohamu kala muna ootiivi. Otiivi oyo oshinima oshiwanawa hoka aantu haya tala oonkundana , haya tala wo iinima oyindji ya yoolokathana ngaashi ooviidio dhomaludhi ogendji. Uunona owu hole wo okutala uululi wawo kootiivi.

Aantu ihaya ningi wala oosikopa dhina omiyelo ashike iipilangi yimwe ohayi pangelelelwa momakuma ,ohayi kala tayi vulu okuntentekwasha ohayi kala yo opalekwa nawa yina omalwaala omawanawa gamwe omatokele gamwe omaluudhe ohapu kala pwa yelekwa kutya otapu ntentekwa shike puulaka mpoka.

Iipundi yimwe ohayi kala yaningwa miipilangi, ashike kuyo ohakutulwa woo iikusinga noshowo uutalashe weyi yeleka opo omuntu avule oku kuutumba ko nawa. Shino ohashi ningitha woo iipundi mbyoka yikale iiwanawa yo otayi Monika nawa oshoka ohayi kala yi na omalwaala taga monika nawa.

Aantu yamwe oye hole okukala nuupandi wiimaliwa momagumbo. Ohayi kala yi li pomahala mpoka ihaapu endwa, nopwa gamenwa. Ohaya kutha mo nduno, taya futu oompumbwe dha yoolokathana ngaashi omeya, omalusheno, oosikola dhaanona nosho wo okulanda iikulya.

Iimaliwa yoo Euro oyo ooEuro yomathele gaali , oEuro yethele ,oEuro yomilongo ntano ,oEuro yomilongo mbali, oEuro yomulongo ,oEuro yantano . Ano ngele kushi Iimaliwa yooEuro mbyono oyo iimaliwa wuna oku ilonga ngele tashiya pokutseya iimaliwa yoye mbyoka wuna nenge wahala okutseya.

Oondjato odhi li pamaludhi ogendji. Opuna oondjato oonene noondjato oonshona. Oondjato oonene ohadhi vulu okutulwa iikutu oyindji uundjato wumwe ohawu endiwa nawo peke kaasamane nenge kaakulukadhi. Ohawu kala wuna kutya shino oshomukiintu nenge shino oshomulumentu. Aanyu oye hole oondjato unene

Muundjugo wumwe oha mu kala mu na uuzinga wu na wo uupomba muuzinga moka oha mu iyogelwa koonyala kaantu. Ohamu kala mu na okapomba komeya omapyu nenge omatalala omuntu ho longitha omeya ngoka wa hala.

Owili oyo oshinima sha simana, oshoka ngele omuntu a kotha uusiku nenge a lala pombete ye oha sitele owili ndjoka ena okupenduka, ohayi kala yina ewi ndono tali ku pendula mo ngele kwashi.

Moositola ohamu kala muna iilandithomwa oyindji, ohamukala muna ngaashii; omakende guunamunate, gomayonayisa agehe ngoka haga tulwa kiikutya. Ohamu kala wo muna oondooha. Ohamu kala muna uusila, oshowo omakoko ngoka hagaliwa. Aantu mboka yapumbwa okulanda ohayeya okulanda iinima yawo mbyoka yapumbwa.

Aaniilonga yomoombanga dhimwe oha yeende noosikola opo ya kwathele aanasikola. Oha ya gandja kaanasikola iikulya niikunwa ngaashi o oolosa niinima yilwe.

Ombaanga ya Standard ndjono yina olwaala olumbulawu ohayi dhana omwedhi gwawo moka taya tyapula esiku lyawo lyombaanga ndjoka yoStandard. Aantu ohaya kala ya nyanyukwa yo taya paindululitha iinima yawo nopayinda ndjoka ombulawu ,ano esiku lyombaanga yoStandard oliholike unene tuu kaaniilonga nolyasimana unene.

Ombaanga yaVenduka nayo ohayi vulu okuninga omathigathano ohaya vulu okugadja oshimaliwa shomayovi gaali komusindani kehe uuyelele awuhe otawu adhika kombaanga yaVenduka naantu oya pumbwa oku pula kutya oshike shina okuningwa opo yi isindanene oshimaliwa shomayovi gaali.

Iimaliwa yaNamibia oyina omathano ogendji yimwe ohayi kala yaathanekwa aantu aaleli yoshilongo naakondjeli manguluko yoshilongo yimwe ohayi kala wo yathaanekwa iinamwenyo mbyoka yasimana moshilongo oyina omalwaala ogendji noyina wo uumpatolona wayooloka wakalela posha sho moshilongo.

Ehala lyokuvululukilwa. Ohapu kala pu na okataafula okawanawa ka kundukidhwa kiipundi iiwanawa nohayi kala ye ka fa. Okataafula kamwe ohaka kala ke na olwaala oluwanawa lwa fa iipundi. Ohaka kala ke li kooha dhopate, opo aantu mboka taa ende po ta mone okahala haka kokuvululukilwa. Thimbo limwe iipundi ohayi kala po owala tayi landithwa pokahala mpaka.

Aantu oye na uunkulungu wa yoolokathana. Ohaya kongo ihe iipilangi yo taye yi tula kumwe, opo ya ete po iitaafula ya yoolokathana. Mpano opu na oshitaafula shi na uukololo wa yoolokathana. Opu na mpono pu na uumbululu pu na owala iipilangi ya pititha po uhala naampoka pwa thita to vulu okutenteka po sha nosowo okakololo mono to vulu okuhitika mo sha. Oya simana.

Elongitho lyokakalata kongeshefa yoFNB. Otaku tiwa longitha nee okakalata koye opo wu vule okukwathela wo yakweni ya kale taa vulu okulanda shoka ya pumbwa nokakala ta kaFNB. Ngele owa pumbwa uuyelele owundji oto dhengele onomola ndjoka ya gandjwa methano nenge toya landula ko email. Otashi kwathele wu lande yoye iinima oyindji.

Okulanda iinima osha simana unene. Aantu yamwe ohaya ende iinano iile yamwe ohaya ende iinano iihupi. Aantu yamwe ohaya yi koositola dha yoolokathana dhimwe odhili kokule nayo nadhimwe odhili popepi nayo. Thimbo limwe ohaya ka landa iikutu thimbo limwe ohaya ka landa oongaku nenge iikulya.

Momahala gokugondjela mumwe ohamu kala muna omashofa omawanawa. Omashofa gamwe ohaga kala omatokele, gena uukusinga womalwaala ga yoolokathana. Mumwe omuna omashofa omambulawu gena uukusinga wafa omashofa noshowo uutokele. Opuna okatafula nomashofa gamwe omatokele, na gamwe gena omalwaala gafa omaludhe nogamwe gafa goshingoli.

Iimaliwa ohayi kala yathanekwa omafano gayoolokathana . Ohayi kala wo yina oonomola kutya shino ingapi. Ohayi kala yathanekwa aantu niinamwenyo yiili noyili noshowoo iilonga tayi longwa kaantu . Ohayi kala wo yina omiti dhayoolokathana.

Aantu thimbo limwe kaye hole owala oku kala noshimaliwa shimwe oshinene ngaashi shoodola eyovi nenge omayovi gaali. Ohaya pula ooshendja moositola dhilwe nenge moombanga ohaya pewa nduno iimaliwa ya yoolokathana ano ya shendjuka.

Moohotela ohamu kala mu na iipundi iiwanawa yomatyofa. Aantu mbono haye ya koohotela, omo nduno haya kuutumba miipundi yomatyofa. Iipundi ohayi kala yi na omalwaala ga yoolokathana, shi ikwatelela kwaa shoka aantu ye hole. Ohapu kala wo pu na uutaafula mpono hapu tentekwa iinima ngaashi uukopi nenge uuyaha wokunwina.

Momatungo gamwe gopashinanena ohamu kala mwa tungwa nawa ohamu kala muna uusikopa wa yoolokathana ohamu kala muna ootv no muntu ngele owa yimo ito hala we okuzamo oshoka omuuwanawa unene.

Iimaliwa yimwe ohayi kala yina omathano goondjokonona dhiilongo ya yoolokathana Kehe ethano olya kalele po oshiningwa nima shontumba sha li sha ningwa moshilongo moka nenge iinima ya simana hayi longwa moshilongo shontumba

Momagumbo ogendji ohamu kala mu na iipundi yomatyofa. Ohayi kala yi li momawalanda moka hamu kala aantu. Omatyofa ohaga kala wo ge na uukuusinga uuwanawa wo uushona nomuntu thimbo limwe ota vulu okulala ketyofa e ta kotha.

Okuyalula iimaliwa oshasimana unene. Omuntu ngele okwahala okukala aluhe eshi kutya okuna omwaalu guthike peni mondjato, ohayalula iimaliwa ye nawa nuukeka. Oheyi yalula teende nethimbo lye.

Ombaanga yaVenduka otayi ithana aantu opo ya ka matuke. Olwaala lwayo olutiligane. Aantu otaya ithanwa ya ka matuke nomutima aguhe, nohole, nosho wo ya ka wayimine pamwe naaniilonga yombaanga ndjoka. Esiku lyahugunina, omilongo mbali gaJuli, omayovi gaali nomilongo mbali nantano, uusiku. Endelela, ino lata.

Moositola dhimwe ohamu landithwa iinima ya yoolokathana, ohamu landithwa, omapaya, oongaku nosho iinima yilwe. Aantu ohaya yi koositola ya ka lande iizalomwa yawo ya yoolokathana, ohaye yi landa wo niimaliwa.

Oshingoli ohashi longithwa miinima oyindji, iipundi yimwe ohayi kala wo yina iitenda ya ningwa moshingoli, ohayi kala tayi tayima nawa naantu ohaye yi opaleke opo yi kale tayi adhima uunene shi vulithe ngaashi opo ya li ya ningwa.

Mohotela ohamu kala muwanawa unene ngele aantu oye li yali ohaya vulu okuya koombete dhoka dhili mbali dhili pamwe, kehe gumwe ta kala kombete ye. Koombete oha ku kala kwa yalwa nawa, kuna uukusinga uuwanawa wagwa nena aantu mboka ta yeya mondunda moka. Ohamu kala muna iipundi yoku kutumba nuuhalasa woku ninwa mpoka aantu ngele ya hala oku kutumba taya kutumba nohamu kala muwanawa unene.

Moositola ohamu landithwa iinima oyindji. Ohayi kala ya pakelwa moolaka. Kehe oludhi lwoshinima olili molaka yalyo, lya pakelwa nawa. Aantu ohayeya taya kongo shi yahala, na ihapu kala puna uudhigu, oshoka iinima oyili melandulathano.

Moositola ohamu kala muna iinima oyindji. Aantu oha ye ya oku landa iinima yawo ngaashi uundjato, iiyaha, iipakete yina iinima ya yoolokathana niikwawo yilwe oyindji nenge oonguwo dhawo. Aantu ohaye ya niimaliwa, yo taya futu ihe pomashina iinima yawo mbyono ya landa.

Omuntu ngele alanda oompumbwe dhe dha yoolokathana oha futu iinima ye niinima oheyi gandja ya yeleka iinima mbyoka alanda nomulandithi oheyi taambako .ethimbo limwe omuntu ohapewa woo oshendja

Omalandithilo, mositola yokulanditha ohamu kala iihongomwa ya ningwa miipilangi ngaashi oosikopa, oosikopa opu na dhimwe dhina omiyelo dhina uulaka moka to vulu okutula iinima yoye, opu na wo dhoka dhina omiyelo, dhimwe ohadhi kala oontokele nadhimwe ohadhi kala dhina omalwaala gamwe giili, ohamu kala wo momatyofa hoka haku kutumbwa kaantu.

Aantu oye hole okushendja iimaliwa yawo ohaya gandja omafo ngoka ge li mumwe yo taya pewa iimaliwa yimwe ya shendjuka oyo nduno haya vulu okulongitha okutopolela aantu yalwe nenge okulanda oompumbwe dhawo dha yoolokathana.

Iimaliwa oyo omandhindhiliko giilongo oyindji. Iimaliwa yimwe ohayi kala yi na oondjamba, tayi holola kutya moshilongo mono ohamu kala muna oondjamba. Yimwe ohayi kala yi na uunamwenyo womiihwa, ngaashi ooshimbungu nenge ookaandje nenge uumenye nenge aantu taya hepekwa noshowo aantu taya longo. Ohaku kala wo kwa shangwa kutya oshimaliwa shono ingapi.

Ngele owahala oku kala nongeshefa yoye ta yiyi komeho nawa, ombaanga yo FNB otayi vulu oku ku kwathela. Uuyelele owundji dhenga kongodhi yonomola yo 0612998883 wu mone uuyelele wa gwedhwa po.

Sindana okambo koye kopaumwene komvula yomayovi gaali nomilongombali nane mombaanga yaVenduka. Okambo hano okawanawa, okatiligane nawa notake ku kwathele wu kale to shanga mo iinima yoye, oshoka okambo kopaumwene. Owa lombwelwa nale kutya oto ka ilikolele mombaanga yaVenduka. Uuyelele auhe oto wu adha kombaanga yaVenduka.

Iimaliwa ngele oyindji ohayi yalulwa opo omuntu a kale eshi kutya okuna iimaliwa ingapi. Yimwe ohayi kala yomafo, ogo nee ha yalula takutha po koolimwe noolimwe, ega kwatela kumwe ye ta kala nduno eshi kutya okuna omwaalu gu thiike peni.

Okaloli konictus otaka kwathele aantu kafale iinima yawo komagumbo oshali ngaashi iinima yoye toyi landa toyi landa moostola. Ngele owunako oshimaliwa shomayovi gatano kombaanga yoye nena owa kwashilipalekwa kuya methigathano ndika notali hulu mu Apilili 2024.

Kombanga yo FNB owuna oku kala wunakosha weshi kwatelapo ano oshimaliwa weshi kwatelako kombanga yoFNB. Ngele owa hala wu kale to vulu oku kala wunasha weshi kwatelapo owuna oku landula omukalo gumwe gotango ngono wuna oku ihumbata nawa kuyelele wa gwedhwapo oto dhenge ko 0612992222.

Iimaliwa ohayi pungulwa moondjato, omuntu ngele okwa hala okukala niimaliwa yontumba oheyi tula mokandjato ke kopeke. Aasamane nayo ohaya kala ye na uundjato wawo mboka hawu kala moombulukweya ethimbo limwe ohawu kala uluudhe nenge wu na omalwaala ga yoolokathana.

Aantu ohaya vulu okufala iimaliwa yawo koombaanga yi kale hoka. Ngele omuntu okwa hala iimaliwa ye yontumba e ke yi longithe moomvula dhokomeho, oha yi kombaanga niimaliwa mbyoka, e te yi tula mombaanga ye yilwe mbyoka itee yi longitha nando osha.

Elanditho lyiipundi niitaafula. Momahala gamwe ohamu kala owala iitaafula niipundi yafaathana nenge oosikopa dhiili nodhili . Ohayi kala yili momalwaala gayoolokathana. Aantu ohaye ya nduno mehala ndyono opo takongemo iipundi mbyoka yapumbwa . Yimwe ohayi kala yanuninwa ookombitha omanga yimwe ooseti noshowoo oosikopa noshotuu.

Oombete ohadhi ningwa wo miipilangi. Iipilangi ohayi kala ya za komiti dha yoolokathana. Aantu ohaya iipilangi, taye yi mete nawa, opo ya nduluke po oombete. Ohaya kala wo ye na po iinima yimwe ngaashi iipundi ya ningwa wo miipilangi moka. Aantu ohaya landitha oombete nenge iipundi, opo ya mone mo iimaliwa.

Omagumbo gopashinanena ohaga kala go opala. Omuna ehala ndono haku tiwa oshiwalanda. Ohamu kala muna omatyofa niipundi ya yoolokathana , iipundi mbino ohayi kala ya kundukidha okataafula kontumba ka tentekwa uungala. Ohamu kala muna otiivi noshowo uusikopa wa yoolokathana wa tentekwa iinima ya yoolokathana.

Moositola omuna iinima oyindji hayi landithwa mo, ohamu kala muna oowili, omasipili gokwiitalela, oongaku, omagadhi gwokiishasha nayilwe yagwedhwa po. Aantu oha yeya okulanda iinima yawo mbyoka ya pumbwa koositola hoka noha yeyi landa niimaliwa.

Iikunwa oya simana uunene oshoka ohayi kutha aantu enota. Yimwe ohayi kala omeya yimwe ohayi kala eenamunate. ohayi kala muundini wa yoolokathana. Omuntu ohoyi mositola eto landa oshikunwa shoye shoka wa hala shi ikolelela kondando ndjoka yili po.

Omalukanda nkene gelipo oga nuninwa omagumbo moka hamu kala aantù, kehe egumbo ohali kala lina onomola yalyo. Pokati komagumbo thimbo limwe ohapu kala pweenda momapandanda moka hamu ende aantu nenge uupakapaka.

Ngele owa hala oku tuma iimaliwa kumeme goye ngoka eli komukunda kehe komwedhi alande iikulya ye avule okulanda oopumbwe dhe dhenga *140*6626, opo wuvule oku tulamo o paypulse ndjoka yehangano nenge yo standard bank, oto vulu oku yininga kehe ethimbo nenge kehe poka wahala .

Moondolopa odhindji omu na oositola nenge pomahala gamwe opu na oositola hoka haku yiwa kaantu ya ka lande oompumbwe dhawo. Oositola ohadhi kala dha yoolokathana dhimwe oha mu landithwa iikulya nomudhimwe oha mu landithwa iikutu, oongaku nosho tuu. Aantu ohaya yi ko ya ka lande oompumbwe dhawo ndhoka ya hala.

Oositola dhimwe ohadhi landithwa iipundi . Ohayi kala yili nomaludhi gayoolokathana . Yimwe iinene, yimwe iishona . Aantu ohaya yi yakakonge iipundi yawo . Ethimbo limwe ohaya kongo uutaafula wayoolokathana mboka yapanda.

Moosiitola odhindji ohamu landithwa iinima oyindji . Momamukuma goositola ohamu kala mwa pangelwa oosikopa dha yoolokathana kaadhina omiyelo, elalakano lyoosikopa ndhika kaadhina omiyelo opo aantu ya mone shoka sha pakelwa mo. Uulaka womoositola ohawu Kala uushona nomuntu oto vulu oku mona sha nuupu.

Oseti, oseti olyo ehala mono hamu gondjo aantu uunene ngaa omutenya. Moseti ohamu kala muna iipundi iiwanawa yomatyofa gamwe ohaga kala omabulawu. Komatyofa ohaku kala kuna uukusinga uuwanawa washangwa na owuna omalwaala omawanawa. Ihamu kala owala omatyofa, ihe ohamu kala wo uutaafula nuupundi wumwe hashi vulika wu kale woshingoli.

Opuna omalwalwa ogendji nohashi vulika iinima yikale yapayindwa nomalwalwa ngoka ngaashi iipundi, omiyelo niinima yilwe iikwawo. Omalwalwa gamwe ohaga kala goshingoli gafa oshingoli nagamwe ohaga kala gafa oshisiliveli. Aantu oye hole omalwalwa gayoolokathana.

Iimaliwa ohayi longithwa oku futa aaniilonga. Aantu ohaya futu oosikola dhaanona yawo. Ohaya landa iikulya omeya nomalusheno. Iimaliwa oya simana ununene kehe pehala lyontumba ohapu longithwa iimaliwa.

Omathigathano gamwe oha ga kala ge na aantu taya mbwindi momeya unene tuu yaalumentu oye hole omathigathano ngaka. Thimbo limwe oha ya pewa omahala gawo momeya ngoka ye na oku endela shi ta ya mbwindi. Ngu a thiki tango oha pewa iinima oyindji ya yoolokathana mbyoka te yi sindana po.

Aantu oye hole oku kala niimaliwa, ohaya kala yeyi yalula nawa. Iimaliwa yimwe oyo milongo ntano, yimwe omadhele, yimwe oyo milongo mbali, yimwe oyo milongo ndatu, yimwe oyo omulongo osho wo tuu. Ohayi kala ta thanekwa wo omathano gayoolokatha naantu ohaya longitha iimaliwa okulanda nenge okufuta iinima yawo ya yolookathana.

Omahala goku landithila noshowo oositola. Momatungo gi ili nogi ili ohamu kala muna oositola dha yoolokathana, dhimwe ohadhi kala pevi nadhimwe ohadhi kala pombanda, dhimwe ohadhi kala dhina uulunda mboka aantu taya ishingi komitenya uuna etango lya tosha, dhimwe ohadhi kala wo dhina iikutu, dhimwe ohadhi kala dhina oongaku nadhimwe ohadhi kala dhina iikulya.

Ombaanga yaTanzania, oyi na oshimaliwa sheyovi, ohashi kala sha thanekwa omatungo ge li molwaala ta lu holola sha moshingo moka. Aantu ohaya longitha oshimaliwa shika mokulanda oombumbwe odhindji, oshoka oshi na ondando oyindji yi vule oondando oonkwawo. Ohashi kala shi na uumpatolona wa yoolokathana, shi na omalwaala, gamwe omatiligane naganwe ohaga kala omaluudhe nomatokele.

Omahala gamwe ogendji ogena iihongomwa mbyoka haku tiwa oosikopa dha ningwamiipilangi. Oosikopa ndhika ohadhi kala dhanuninwa iikwatelwa yili noyi ili. Oshi ikwatelela owala pehala mpoka osikopa ndjoka yili. Ohapu kala wo iitaafula nuupundi waningwa miipilangi naantu oha yeya nduno okuleshela mo nenge okukutumba.

Iimaliwa kayi li owala pamafo, ashike oha pu kala puna iimaliwa iikukutu. Iimaliwa mbika ohayi longithwa kaantu moku landa iikulya, iizalomwa noshowo oompumbwe dhi ili. Aantu mba haya longo ohaya pewa iimaliwa oku pitila moombaanga yo taye yi nana ko ihe nduno ya kale nayo pomake ngaashi yi li momafo ngeyi ka nenge miikukutu.

Iimaliwa kayi hole okuyalulwa omuntu topiyagana, oshoka oto vulu wundjandjakane. Omuntu oha kuuntumba, e tayalula iimaliwa ye agundjila, ye ngele amana, teyi tula muupandi wawo shi ikwatelela komwaalu ngoka ena.

Iimaliwa ya Namibia oyi holike kaantu. Kehe omuntu okwa hala oku kala ena oshimaliwa. Ohayi yalulwa woo nawa. Aantu ohaye yi longitha ya kandulepo oompumbwe dhawo dha yoolokathana. Yamwe ohaya kala noodola omathele gaali, yamwe ethele, yamwe omilongo ntano nosho tuu.

Omahala gamwe oha gakala gena iipundi niitafula, thimbo limwe aantu kaye hole oku ya pehala lyontumba ndele kapuna okatafula nenge puna owala oshipundi osho ashike, oshoka ohashi kala oshidhigu ngele aantu yahala kutenteka iinima yawo yokulya posha.

Ombaanga yo FNB ohayi vulu okukwathela aantu mboka taya longo nuudhiginini moongeshefa dhawo. Ngele owa hala uuyelele owundji dhenga kongodhi 0612998883.

Iinima mbyoka hayi landithwa moositola ihayi kala owala piitaafula, yimwe ohayi kala yalekwa mooha dhomakuma goositola. Ohayi kala yili kuulekitho nenge yimwe ohayi kala yili kuumboha wadhengelwa mo, opo yi vule okweendjelela nawa opo aantu ya kale ye yi wete.

Aantu ihaya kala owala niimaliwa iikukutu ashike ohaya kala wo niimaliwa yomafo. Iimaliwa oya tameka poondola omulongo yuuka pombanda, yimwe ohayi kala yomilongo mbali, yimwe ohayi kala yomilongo ntano nayimwe po ya gwedhwa po. Ohaye yi longitha oku landa oompumbwe dha yoolokathana nenge oku futa aantu.

Kehe omuntu okwapumbwa okulanda sha. Oositola odhindji ohadhi udha, aantu ohaya ende momikala dhoositola taya kongo oompumbwe dhawo dhi ili nodhi ili. Ohaya kala ya talika komashina ngono haga tala aantu mboka taya ende moositola moka, opo kaya ya yake mo nande osha. Ohaya futu niimaliwa iinima mbyoka taya landa moositola.

Moositola dhimwe ohamu landithwa iinima ya yoolokathana ohamu landithwa oondoha dhomaludhi ogendji ohamu landithwa wo iikulya oyindji naantu ohaya ende taya kongo iinima yawo thimbo limwe ohaya kuuntumba opo yitale nawa.

Omatungo ogendji oga tungwa nawa goopala. Ohaga kala gena pevi nopombanda. Kehe pehala opuna shoka shili po. Ohapu kala puna omukala omunene goku endela taya kongo iinima yawo pevi nenge pombanda. Ethimbo limwe ohaya londo komapaya opo ya ye pombanda.

Omahala gamwe ohaga kala gena iipundi niitafula, ohaga kala wo gena ehala mpoka omuntu tovulu oku pula shoka wahala nohashi kala oshi kulya nenge oshikunwa, ngele wa pewa oho pewa e to ka kiitumba wa kundukidha oshitaafula shotumba.

Aantu oyehole omahala gondilo omahala go opala omahala taga vulu oku kumtumbwa kaayenda. Aantu ohaya tulamo omatyofa gena omalwala ga yolokathana ohaga kala ga kundukidha uutafula. Ngele mweya aatalelipo nenge aayenda yenda yontumba ohaya kumtumba ihe nduno pomahala mpoka yo yi ikunde iipopiwa yawo.

Ombaanga ya windhoek otayi gamene aantu kwaamboka taya longo iikulumuna yo Kuya koombanga dhaantu shaa hali pa vata. Ngele owa hala uuyelele owundji oyo dhengele ko 0612991200.

Iimaliwa yontumba ohayi kala yi na omathano giinamwenyo ga yoolokathana yimwe yomiinamwenyo ongaashi oondjamba, nenge oongolo niikwawo yilwe ya gwedhwapo. Aantu oye hole oku longitha iimaliwa taya landa oompumbwe dhawo dha yoolokathana naalongwa wo ohaya longwa iimaliwa moosikola dhawo.

Oositola dhimwe ohadhikala dhina iikwatelwa yopelugo ngaashi oombiga, opuna dhimwe dhomishindi opuna dhimwe dhina owala iikwatelo, aantu oyehole okuya koositola yaka konge iikwatelwa yopelugo ngaashi omakopi gokufulukitha omeya, uumbaki, uuyaha, uukopi noshotuu.

Moositola ohamu kala muna uumbamba, ngele omuntu okwa yi mositola oha kutha okambamba posheelo hono ta yi na ko a ka tule mo iinima ye. Okambamba oha ka kala kiikwatelela kutya omuntu ota ka tula mo iimaliwa yithike peni. Ohe ende ihe na ko moolaka eka hinga shaashi oha ka kala kena uugulu eta tula mo iinima ye mbyoka a pumbwa.

Iipundi oyindji noshowo omatyofa ohayi kala owala yaningwa kaantu, mboka yena uunkulungu mokuyininga. Ohaye yi landitha po wo, opo yamonemo iimaliwa. Thimbo limwe iilonga mbyoka oyo hayi kala yi ilongelwa kaantu mboka.

Omahala gamwe oha gakala gena iipundi niitafula yopa shinanena, aantu ohaya kuutumba kiipundi nzoka uuna yahala oku kwathelwa, na yamwe ohaya wathele woo ya kuutumba kiipundi iikwawo yakondeka oshitafula shontumba.

Ospeedy okashina hoka haka longithwa opo wu vule okulanda iinima yoye meendelelo. Ngele owalongo nuudhiginini etolanda iinima yoye otopewa okashina hoka opo wuvule okufuta mbalambala. Ngele owapumbwa uuyelele kombinga yospeedy mehangano lyoFNB nomombaanga ndjoka dhengela konomola 0612998883 opo wuvule okupewa uuyelele wagwedhwapo.

Iimaliwa yaNamibia yomafo. Iimaliwa mbika oyi li pamaludhi ogendji. Opu na omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele nomathele gaali. Iimaliwa mbino oyo hayi longithwa kaantu okulanda oompumbwe dhawo dhi ili nodhi ili. Ohayi vulika wo okukala yili moombaanga mono yapungulwa, nenge muundjato mono hamu pungulwa iimaliwa.

Uuthanguthangu owo wumwe womiiyenditho. Uuthanguthangu ohawu longithwa okuya momathigathano, okathanguthangu hoka kathiki tango oko taka sindana. Aantu ohaya hingi uuntanguthangu opo ya vule oku sindana iinima yawo oyindji.

Eyalulo lyiimaliwa olyasimana uunene ngele omuntu okwa hala iimaliwa ye yikale yili melandulathano, oheyi tula tavulu okuza koshishona uuka koshinene nenge oshinene osho tashikala shili kombanda yo iishona tayi kala kohi, ngele okwa hala okukutha po sha alande sha okushishi nale mpoka atula oshimaliwa shontumba.

Omatungo gamwe oga nu ninwa okulalwa kaayenda, ohamukala muna oombete oombwanawa numuntu ngele owayimo metungo lyontumba, kombete hoka itohala wuzeko oshoka ohadhikala oombwanawa dha yelekana nawa.

Momahala gontumba ohamu kwathelwa aantu. omuntu ngu ta kwathele oha kala ena ondjungu noha kala a simaneka aantu mboka ya pumbwa ekwatho ngele omuntu okwahala oku kwathelwa oha popi kutya ota kwathelwa moshike ye eta kwathelwa nduno nawa.

Iipundi yimwe oya ningwa miipilangi, aankulungu yokuninga iipundi oha yeyi ningi yo opala noyili pomaludhi ogendji ohayi kala ya thikama nawa nomuntu ota vulu oku kutumba ko eta vululu kwapo oshoka ohayi kala iiwanawa.

Ombaanga ya Venduka moNamibia ohayi adhika miitayi ngaashi tayi landula: Tsumeb, Outapi, Rundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati North, Oshakati Santorini Service. Ano ngele owahala uuyelele wunasha nombaanga yaVenduka nenge wahala ngaa iiniwe yoye otoyi miitayi mbyoka yili popepi nange miitayi mbyoka wuhole.

Uushina owa simana unene oshoka aanasikola moosikola nayo ohaya longitha uushina moshilongwa shomwaalu. Uushina ohawu longithwa kaanangeshefa moku yalula iimaliwa. Omuntu oha tula kumwe iimaliwa ngele yina omwaalu omunene oha longitha okashina.

Ngele owapumbwa uyelele wunasha nombanga yavenduka moNamibia moshitopolwa moka wuli oto vulu wikatalelepo kala aluhe wushikutya ombanga ndjono oyina etungo lyawo moshitopolwa shini notokala wo wakwashilipakeka kutya moshitopolwa mono wuli omuna nga shili ehala lyokuya ngashi , mOtsumeb, Uutapi, Olundu, Opuwo, Okahawo, Okahandja, Kaprikono, Oshakati North, Oshakati sandoline sevesa.

Iipundi Iipundi oyo iinima mbyoka hayi kuutumbwa kaantu. Ohayi kala yi li pamaludhi gi ili nogi ili. Ohayi kala ya ningwa miipilangi ko taku tulwa wo omatalashe ngoka haga kuutumbwa, opo yi kale iipu. Iipundi yimwe ohayi kala iikukutu. Omatalashe ngono haga kala kiipundi ohaga kala ge na oongala oombwaanawa. Iipundi ohayi kala moseti ya kundukidha iitaafula.

Pondje napo ohapu kala iipundi yomatyofa, unene tuu pomahal agokuvululukilwa ohapu kala iipundi iiwanawa ya fa mbika. Ohayi kala ya kundukidha iitaafula nohayi kala thimbo limwe ya taalelathana. Ohaku kala wo ku na uukuusinga. Ngele omuntu okwa piti pehala lyontumba, oha kuutumba kuupundi hoka a tegelela a pewe sha shoka ta pewa mehala moka.

Iikunwa ohayi kala yili pamaludhi ogendji, yimwe ohayi kala yi na omalwaala ga yoolokathana, gamwe ohaga kala omashunga, gamwe omazizi, gamwe omaluudhe noshowo omalwaala galwe ga yoolokathana. Omuntu oheya nduno ta hogolola po kutya okwa hala oshikunwa sholudhi lwa tya ngiini ye teshi landa mo mositola moka.

Iimaliwa yokondje yiilongo. KoIndia nako oku na ombaanga yiimaliwa. Aantu ohaya kala ige ye na iimaliwa mbyoka yokoIndia, unene tuu ngele ya yi koshilongo hoka opo ya vule oku landa oompumbwe dhawo. Ngele yeya moshilongo shawo, moNamibia nenge okuli, ohaya ningile iimaliwa mbyoka yi ye miimaliwa yaNamibia.

Kehe moshilongo omuna iimaliwa, yashangwa kutya shino oshimaliwa shomoshilongo shini . Opuna wo iiimaliwa yomoombaanga yaTanzania , hayi kala yo5000. Oshimaliwa ohashi kala shefo, ohapu kala wo iimaliwa iikwawo yashangwa oonomola dhayoolokathana. Omuntu oho kutha oshimaliwa wulande oompumbwe dhayoolokathana.

Aantu oye hole okuyalula iimaliwa, opo ya kale ye shi kutya oye na omwaalu gu thike peni. Okuyalula okwa simana, oshoka ookalyamupombo otaya vulu ya yake po iimaliwa nomuntu oto kala wa ngwangwana kutya owa li wu na ingapi ngele pwa kana yimwe.

Iipundi niitaafula ihayi kala owala meni lyomagumbo, ashike ethimbo limwe ohayi vulu okukala pondje. Aantu ngele ya hala wo okulila pondje nenge okukala ya kutumba po, ohaya kuutumba piipundi mpoka.

Iimaliwa iikukutu aluhe oyo hayi kala iimaliwa iishona kiikwawo, thimbo limwe ohapukala puna oshimaliwa oshikukutu ashike oshina onomola yafa oshimaliwa shefo. Aantu ohaya longitha iimaliwa mbika okulanda oompumbwe dhayoolokathana. Ohaye yi pungula ye yi yalula nawa na ohayakala yeshi kutya oyena omwaalu guthike peni.

Iipundi ohayi kala yili omaludhi gayoolokathana yimwe iishona nayimwe iinene. Ohayi kala yina omatalashe omawanawa gatulwako tagavulu okukuutumbwa opo omuntu keehame. Iipundi ohayi kala yakundikidha iitaafula mpoka aantu tayavulu okutenteka iinima ngaashi, uuyaha nenge uukopi. Ohayi kala yina omalwaala omawanawa nosho wo omafulafula ohagakala gena oongala.

Iimaliwa oyihole oku tulwa nawa melandulathano , opo ngele omuntu okwahala okuka kuthapo oshimaliwa sho ntumba aka lande oompumbwe dhe, okushi nale shoka ahala naa mpoka shili. Iimaliwa ohayi tulwa nawa opo uunona kawu yi ya kepo nenge aantu mboka yehole oku yaka.

Ooshuta odhindji oha dhi zi koositola dha yoolokathana. Oha dhi ya dhi na oohema dha dho, osho woo ootaye. Ohadhi kala dha faathana noombulukweya. Aasamane oye hole oku ya koositola ya ka konge ooshuta dhawo dhokongeleka nenge dhokiilonga.

Iimaliwa ohayi pewa aaniilonga uunaya longa. Ohayi kala yili muupandi ya yalulwa shi ikwatelela kwaashoka omuntu a longa. Iimaliwa yimwe ohayi kala yili muukofa moka hamu pungulwa iimaliwa. Iimaliwa oya simana unene oshoka ohayi landa oompumbwe dha yoolokathana.

Mohotela yo pashinanena ohamu kala muuwanawa, ohamu kala muna uusikopa uuwanawa woma lwaala omawanawa. Ohaga kala geli po malapi omawanawa geli po makende. Ombete yo mohotela ohayi kala ya yalwa nawa yina omalapi omatokele, ano yo pashinanena. Metungo ohamu kala muuwanawa unene no ngele wa yimo ito vulu we oku zamo. Aatiligane naantu yalwe oyendji mboka yena iimaliwa oye hole okuya mo mahala ngoka omawanawa.

Iikutu noongaku komagumbo ngele ya kulupa aantu oha yayi koositola opo ya ka kongeko iinima yawo yilwe iipe. Ohaya futu niimaliwa, ngele yayi mositola ohaya adha oondando dhiinima mbyoka ya hala moma hala moka. Oha ye keyi futa pomashina yo ta yayi nayo komagumbo.

Iipundi oya simana uunene, oshoka aantu ohaya kuutumba ko. Ngele kayi po nena aantu otaya kuutumba owala pevi. Aantu yamwe oye hole oku pangela iipundi, opo yi landwe po kaantu yalwe. Oha ya ningi wo iitaafula yomaludhi ga yoolokathana.

Aantu oye hole oku landitha iinima yawo popepi noositola oshoka, opo ha pu ende aantu oyendji. Thimbo limwe aantu ohaa zi mo niinima yawo moositola, opo yee ye yi landithile pondje.

Ngele omuntu okuna okakalata ko Fnb oha vulu a lande oompumbwe dhe ta longitha okashina. Omuntu ohatu lamo okakalata ke mokashina ye ta tulamo oonomola dho kakalata ke. Ko kakalata ohaku kuthwa iimaliwa yi thike piinima mbi a landa.

Okuyalula iimaliwa osho oshinima sha simana. Ngele omuntu okwa nyengwa okutula omiyalu dhiimaliwa kumwe oha vulu a kale e na okashina hoka ta vulu okulongitha a tule iimaliwa kumwe ye a kale a kwashilipalelwa kutya oku na omwaalu gu thike peni.

Moositola dha yoolokathana ohamu landithwa iinima oyindji. Yimwe ohayi kala wo ya lekwa komakuma. Aantu oye hole oku ya koositola ya ka lande oompumbwe dhawo dha yoolokathana.

Iipundi niitafula oyina iilonga ya yolokathana iipundi ohayi kutumbwa kaantu iitafula ohayi tetekwa iinima ngashi , uuyaha, uukopi niikwatelwa yimwe ya yolokathana , aantu oha kutumba kiipundi ya kundukitha iitafula opo yavule oku kundathana nenge yalye shoka yahala.

Moositolaa ohamweendwa kaantu oyendji, ohaayimo taakongo oompumbwe dhawo dhayoolokathana. Ohayeende taatala iikutu yawo mbyoka yalekwa nenge oongaku dhawo dhoka yapumbwa ohayakafuta komashina gokufutila moositola moka. Oositola dhimwe ohadhikala dhili pwamwa nadhimwe ohadhi kala dhiili kokule aantu omonduno hayayi yakakonge oompumbwe dhawo.

Oositola odhindji ohadhi kala dhina omatalelo oma yelele nomiyelo dha dho ohadhi kala omiyelele, opo aantu mboka ta yendepo ya mone iinima mbyoka yili moositola moka. Oha mukala muna omagadhi, uundjato niikutu yilwe ya gwedhwapo nosho woo oongaku.

Okuyalula iimaliwa osho oshinima shasimana. Ngele omuntu eyina oyindji oheyi yalula teyi tula muupandi shiikolela kwaambi yafaathana. Shino otashi wathele opo omuntu a kale eshi kutya oshimaliwa shontumba oshili peni.

Iimaliwa oya simana unene nakehe oshimaliwa ohashi kala sha shangwa kutya ingapi, yimwe ohayi kala eyovi, yimwe omathele gatano, yimwe ethele, yimwe omilongo mbali noshotuu. Oshi ikwatelela ashike kutya moshilongo mono omu na iimaliwa oohingapi.

Etseyo lyiiniwe yoye oshali mombaanga yaVenduka. Inda nokakalata koye kombaanga yaVenduka poshitayi shombaanga ndjoka, opo wu tseye iiniwe yoye oshali. Shoye okutula mo owala okakalata mokaATM e to tula mo oonomola to pulakutya owu na ko ingapi kokakalata koye inoo futa nando othilinga yasha. Shoye okutula mo owala oonomola.

Ooyene yoositola ohaya kala niimaliwa thimbo limwe muupandi opo yavule okutopolela aaniilonga yawo, ohakala ena nale omwaalu kutya kehe omuniilonga ota pewa iimaliwa ingapi, ye teyiya topolele nduno takutha kokapandi hoka ena.

Momahala gamwe ohamu kala mu na iipundi iiwanawa. Ohayi kala ya fa omatyofa ashike ethimbo limwe ohayi kala iinene. Ohayi kala ya kundukidha uutaafula naayenda ngele ye ya omo haya kundilwa moka.

Omatyofa ihaga landithwa owala moositola, ashike thimbo limwe ohaga kala keli poondje yoositola nenge yomagumbo. Aantu ohaye ya nduno taya kongo omatyofa ngoka ye hole, yo taye ga landa po ye ga fale komagumbo. Gamwe ohaga kala wo gafa iipundi oshoka ihaga kala geli kumwe ihaga kala omashona.

Iipundi niitafulu yomwe oya ningwa miipilangi, iipilangi yimwe ohayi kala ya hongwa momiti dha yoolokathana, aantu ohaye yi opaleke nawa etaye yi pangele nawa. Kiipundi oha kutulwa woo omatalashe ga gwanako taga vulu oku kuutumbwa opo omntu keehame.

Oosikopa. Oosikopa odhili pamaludhi gi ili nogi ili shi ikwatelela pomahala mpoka dhina oku kala. Dhimwe ohadhi kala moondunda mu tulwe iikutu. Dhimwe ohadhi kala mookombitha mu tulwe uuyaha nuukopi. Nadhimwe ohadhi kala mooseti mu tulwe omambo noshowo ooTV niinima yilwe ya pumbwa oku tulwa moosikopa. Ano oosikopa odha simana unene oshoka ohamu pungulwa iinima.

Iimaliwa oya simana unene. Aantu ohaye yi yalula nawa taye yi tula muupandi yiikololela komiyalu dhoka ye na . Iimaliwa ohayi landa oompumbwe dha yoolokathana. Ohayi futu wo iinima ya yoolokathana.

Mohotela ohamu kala oombete. Oombete dhomohotela ohadhi kala dha yalwa nawa, ashike dhimwe ihadhi kala dha yalwa ohadhi tegelele aayenda nenge aatalelipo mbono taye ya okulala mo, opo ye ye aantu ya yale mo nawa. Ohadhi kala dho opala nawa dha toka nawa tadhi ti tootoo. Ohapu kala wo uupundi wu li pooha nombete, opo omuntu ngele a penduka a kuutumbe hoka ye a zale nawa shoka a pumbwa okuzala.

Iilandithomwa moositola ohayi kala mo yatsilikwa yoopalekwa yo oyili melandulathano. Omuntu ngele owa hala sha otoshi mono nuupu oshoka kapena oshinima shi li kohi yoshikwawo. Shono shili kombanda otashi ulike nale kutya ayihe mbi yili kohi oya faathana naashoka.

Iimaliwa ngele itayi vulu okukala moombaanga, unene tuu moositola nenge moka omuntu ina mona aaniilonga oyendji. Ohayi kala muupandi, opo ihe omuntu ta kuthapo, ta futu aaniilonga nenge ta landa oompumbwe dhe adhihe dhoka omuntu a pumbwa. Iimaliwa yili muupandi unene ohayi kala yili moositola, nomoongeshefa oonene, tili mpoka tayi vulu okukala yili nawa.

Kehe oshilongo oshina oludhi lwiimaliwa yasho. Iimaliwa yimwe ohayi kala ya thanekwa aantu yomilongo moka, aantu mboka ohaya kala ya simana oshoka oyena oondjokonona oombwanawa moshilongo.

Oositola dhimwe ohadhi kala dhina omalovu ga yoolokathana. Ohaga kala woo geli momakende. Aantu ohaya yi koositola ya kalande omalovu gomuundingosho wawo nenge moositola ndhoka yena dhopawumwene.

Ngele owu na iilonga yoye yolela ito kala ihe wi ikolelela mwaa mbyoka uuna to mono oshimaliwa. Oto kala wu na po okangeshefa koye kamwe mono to mono iimaliwa yoye yimwe yi ilile mbyono tayi gwedha pwaa mbyoka to mono miilonga yoye yolela ngaashi okuthaneka. Nguno omuntu oku na ethano lye ta thaneke. Otashi vulika ta thaneke aantu nenge shimwe shi ilile, opo a mone iimaliwa.

Uuthanguthangu nawo ohawu longithwa okuya momathigathano. Aantu unene tuu aamati yaanyasha nenge aakadhona ngaa yamwe ohaya vulu okuya momathigathano taya longitha uuthanguthangu. Ngoka a thiki tango oye ha kala a sindana.

Iimaliwa ayihe ohayi kala yi na omathano gontumba ohayi kala woo yi na oonomola kutya shino ingapi. Kehe oshimaliwa oshina ompatolona yasho. Ohaku kala woo kuna omandhindhiliko ga simana gomiilongo moka.

Aantu oyendji oyehole okupungula iimaliwa yawo koombaanga, yeyikalekapo opo yeyi longithe moompumbwe dhokomeho. Ohayeyi fala nduno koombaanga, yeyi yalula nawa, yashainwa puumbapila kutya oyili ingapi, e tayi tulwako hoka kaantu mba haya longo moombaanga.